Bi biɛla kom ni ka kom maa nyɛ zaɣ dozim ka bi toori niŋdi bi taha ni ka paɣarili ka shab gba mii ʒɛ kpaŋa n tumdi bi tuma paɣa so sola chinchin ʒiɛ ka bia ʒɛ n baɣa o

Paɣa so n ʒiya duɣura duɣu n tam kuripooti zuɣu ka sala bɛni ka ŋmani ʒɛ teebuli loŋni ka tahapoŋ tam di zuɣu o gbubila chɛriga ka ŋmani piɛlli gba tam kuɣu maa zuɣu

Zahama n bɛ tahali ni so gbubila tahali ka lihiri ninvuɣu shab ban gba ʒɛ n baɣa o maa ka kanuun bɛ dinni do so baɣala kanuun maa ka yɛ liiga piɛlli mini buluu

Paɣa n ʒi o daguli o koharila polish nim mini birashi nima birash nim maa shɛli din niŋdi zuɣu mini shɛli din paɣari shinshaɣu o gbubila baskɛt ka neen shɛŋa bɛ dinni ka laɣari bɛ o nuuni ka simali